Ebintu ebiwundiddwa mu bintu eby'enjawulo okuli empaawo, amasowaani, endeku, ebibbo, amasaati, nga byonna biri mu langi ez'enjawulo, enzirugavu, emmyufu, enjeru n'endala.

Enkoko eziteekeddwa ku kabangali, emabega ku kabangali nga zirimu emitendera gya mirundi ena, wansi omutendera ogusooka, oguddako ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna. Nga mu maaso g'akatanda enkoko mwe ziri waliyo omuntu ayambadde essaati emmyufu.

Omukazi avuga ppikippiki Suzuki nga emabega watuddeyo omuntu ng'ate ku ppiki asibyeko ensawo omuli ebintu eby'enjawulo. Ku nsawo okwo omuntu atudde emabega kw'atudde.

Enva endiirwa awamu n'ebibala ebitimbiddwa obulungi mu busowaanio ng'era ziri mu langi ez'enjawulo, waliwo ezakiragala waliwo emmyufu, waliwo ezakyenvu; waliwo n'eza kakobe eziri mu bikoola ate era n'eziri mu bibala byazo byennyini.

Abantu babiri bali mu kukuba mweso nga beeyambisa empiki, omweso gulimu amasa asatu mu abiri.

Abantu ab'enjawulo bali mu maato nga bambadde enkoofiira ennetooloovu. Mu maato bataddemu ebibala nga wootammeroni, emicungwa, ate abalala bataddemu ebintu ebirala.

Omugga omunene, gulimu ebizinga eby'enjawulo, amazzi gaamwo mateefu ddala.

Enjuba erabika obulungi emulisizza mu mazzi, ekitangaala ne kijja ne kyakaayakanira ku mazzi ne gatangaala, ebbali w'amazzi waliwo ekisiikirize ekireeteddwa amazzi.

Omukyala yeesibye akatambaala ku mutwe ayambadde ggomesi erimu langi ez'enjawulo; kiragala, kakobe ate akutte olugali awewa ebijanjaalo.

Ekizimbe ekinene ekiri wabbali w'oluguudo olwa mwasanjala. Ekizimbe kino kyaserekebwa n'amabaati amamyukirivu. Kiriko langi emmyufu wansi nga kuliko ekigambo Airtel.

Ennyumba ez'ekika ky'obusiisira nga nnene ddala ebbali waazo waliwo ekyererezi ate emitala walengerwayo ebizimbe ebya kalina nga bingi.

Oluguudo mwasanjala, ebbali waalwo waliwo ebintu ebibikkiddwa n'amatundubaali aga bbulu. Ku luguudo kuliko owabbooda ayimiridde nga kutuddeko omukazi aweese omwana ku mugongo ng'alina ebintu by'akutte mu kaveera aka kiragala, n'ebirala biri mu kaveera akaddugavu.

Omuntu atambula ng'asitudde ebintu ebirala abiweese ku kibegaabega kye ne bidda mmugongo, oluguudo gy'alaga lwa mwasanjala, luliko boodabooda ejja ate n'emmotoka eri mu langi enjeru.

Ekimuli kiri ku katunsi aka kiragalalagala, kiriko ebimuli ebya kkuliimu n'ebirala ebitannaba kwesumulula, era ku kyo waggulu wayimiriddeko enjuki egezaako okunuunamu omubisi mu bimuli.

Abazungu babiri n'omuddugavu omu. Bali mu kutambula ku luguudo lw'ettaka nga bakutte emiggo. Bonna baweekedde ensawo batambula.

Omwana ayambadde katissaati akaliko ekyeru n'ekimyufu, ali mu kunaaba n'amazzi aga ssinki, waliwo omukazi omulala naye era agenda kunaaba; ayambadde olugoye lweru waggulu, wansi empale nzirugavu.

Essowaani enjeru eteekeddwako enva endiirwa n'emmere ey'omuceere ate n'ennyama wabula ebbali n'ebbali waayo waliyo akazikizazikiza.

Waliwo ali mu kukuba omupiira. Era n'ekisiikirize kye kirabikira ddala. Waliwo n'ekisiikirize ekirala ekiraga nti waliwo ayimiriddewo, ate waliwo n'ebigere ebirala ebirabika ebiraga omuntu ayimiriddewo.

Abazungu batambula ku luguudo. Akulembere mukazi ataddeko akakoofiira ka bbulaaka ne ka t-shirt ka purple. Wansi ayambadde sikaati ya kitakataka, ate emabega omusajja alina ekintu ky'akutte mu mukono, ayina n'omuti gw'ayina mu mukono gwe.

Obutebe obwalukibwa mu design ennungi, okuliko obutebe bubiri nga buli mu langi njeru, ate obulala buli mu langi enzirugavu.

Ekizike kiri mu kibira, kiri ku muti waggulu, kikutte akatabi k'omuti kitunula, emiti emirala girina ebikoola bigazi nga giri mu langi eya kiragala n'eya kyenvuyenvu.

Omusawo ayambadde yunifoomu emmyukiivu, ku mutwe gwe ataddeko akantu akeeru, ali mu kupima mukyala ayambadde akagoye waggulu akalimu obumulimuli kyokka ebbali waabwe wayimiriddewo omusajja ayambadde essaati eya bbulu, waggulu ng'ali mu mpale nzirugavu, ali mu kubeetegereza.

Ekyuma ekiruka amasweta kiri ku mmeeza nga omuntu agezaako okutereeza wuzi ezeeyambisibwa okuluka amasweta.

Enseenene ezirabika obulungi ddala nga ziri ku mulawo zimasaamasa ziyina amaaso maddugavu mulimu n'ennangira ne kkulubazzi ne kkulusanja.

Omukazi eyeesibye akatambaala ku mutwe ng'ayambadde bbulawuzi eya kitaka nga mulimu n'obumulimuli ate wansi ng'ayambadde olugoye olwa kakobe ali mu kulimira birime.

Ebintu ebitimbiddwa obulungi omuli ebikoleddwa mu mmaapu ya Uganda ng'ensaasi, waliwo endeku, waliwo eby'okwewunda eby'enjawulo, waliwo engoye ebinu ate n'ebirala bingi.

Musajja ayambadde essaati enjeru, empale eya kitakataka, n'engatto eza kitaka asitamye, alonda amagi, alina omuggo gw'awummuzza wansi

Ekimuli nga kiriko ebimuli ebirala eby'enjawulo, buli kimuli ekiriko kiri mu langi emmyukirivu nga kyeyanjadde bulungi. Mmaaso gaakyo walabika nga waliyo langi eya kiragala.

Embogo eziri mu kibinja ekinene ziri mu ttale ekkalu omuli omuddo omukalu, ng'enjuba ekubyewo ekitangaala ekiri mu langi emmyukirivu.